Binho bimuli era bya mulisa amakoola gabyo gali mulangi ya kilagala ghaligho nhe endhoki eri guuluka nga eidha ku kimuli, endhoki enho eidha ku kimuli okufunha omu dhenene efunhamu nhe kimuli kya funamu, ekimuli kifunhamu mitya? Endhuki enho nhe ghasa ekimuli kinho.

Enkembo ibiri dhininhye ku kizimbe ghaigulu eyindhi eyemereire eyindhi etyaime enkembo dhinho mu maiso ndhirugavu.

Kinho kisaghe eisubi lya kyo lya gulwini, mu kisaghe munho mulimu ente enzungu era dhili kulya isubi. Ente dhino dha bibalabala ebyeru nhe birugavu.

Enho tooyi ba gizimbaku akayumba, akayumba kanho bakazimbisa matafali ba kaselekesa mabati ba kataku olwigi lwa mbaawo kuliku nha kanhololo.

Omusaadha owamalevu agemye ekipande kiriku ebigambo ebiraga nti alikwekalakasa avaire omugyozi omwiirugavu.

Abavubi bali babiri bali mu lyato eitono ely'enkasi omulala ali vuga nga akolesa nkasi oghundhi alisuula katimba era ayemeleire mu lyato.

Dhino kamunye, kamunye dhino dhipakinze, edhisinga ndheru, edhindhi ndhirugavu, ghedhili dhiligho nnhingi inho.

Omwana wabughala bamumwa mpata avaire ekiteteyi alinhuma gh'enhumba alikulungula omukedhe ogwapikipiki.

Omwayi ghe'nte ava kwaya nte ali dhi siigha nga adhiza ghaka, dhili mu lugudho Mulimu ente endhirugavu.

Eno palamenti eye ghanga Uganda, olugudo olugya kupalamenti eno lwakolansi kumbali kwalwo basimbyeku bbendera.

Ganho maadhi kumbali kwa maadhi kuliku olubale, kulubale kuliku omusaadha magulu meru ayemereire avaire empale nnhimpi agemye omwiga.

Ganho maidho gali mu pakuli, eyekyetoloze. pakuli, eli mu langi dhelu amaidho ganho mafumbe, ga bighusu mulimu amasuse nhagatali masuse.

Kinho kinhonhi, kinhonhi kya kumaadhi era kye mereire mu maadhi, ekinhonhi kinho kilinha obugulu bughanvu nho ggunhwa ogubba, oggunhwa gunho gu kayambaku okulya nho kwe lwanhaku ku balabe.

Gunho muti gwa miyembe. Guliku emiyembe, amakoola ga gwo ga kilagala, emiyembe ginho gilimu langi ibili, emmyufu nh'eya kilagala.

Abasaadha babiri bemereire ku bibale ebiri ghagati mu maadhi bali kuloba bye nhandha nga bakozesa amalobo gebasibye ku buuti, abasaadha banho bambaire birugavu byerere.

Egaali manhi ga kifuba bagitwiseku enkota dha matooke, edindhi dhili mu mbali edindhi dhili ku kaliya ghaigulu era badhisibisa lukoba, egaali enho eriku nhe etaala emberi.

Buno butambaala, babuwumbye bulungi, babwaala ghansi, babuyughaku obukomo. Obutambaala buno buli mu langi edh'endhaghulo. Mulimu akali mu langi emmyufu.

Bino biwumbe era nga bitegeeza obuwangwa obwebika ebyendhaghulo. Ekiwumbe ekyomutwe oguliku amayiga ogwekisolo kitegeza baluwa.

Abaana nha bavubuka bali ku kisaghe ekyo mu piira, ekisaghe kye baliku kya itaka kuliku egoolo, egoolo dha kyuma badhisigaku langi ndheru.